Imirwi ibiri y'abanyeshure igira itane mu mutwe bakina urukino rw'umupira w'amaboko. Bamwe bambaye impuzu zitukura, abandi bambaye izigomba gusa n'ubururu . Haruhande y'abo, hariho abarorerezi bikinze mu gatutu.

Ishure ryiza cane ririmwo intebe zikozwe mu mbaho zisize irangi ritukura iryo shure ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risize n'irangi ryera

Inyubako yubatswe ku buhinga yagenewe isomero ifise imbere hatunganije neza harimwo intebe zikozwe mu mbaho nyinshi zisize ibara rigomba gutukura hasi hasize isima.

Inyubakwa yagenewe ubuzu bwa surwumwe bw'abagabo aho baja guta umwanda muto, yubatswe ku buhinga hakoreshejwe isima, hafise impome zubakishijwe amatafari aturiye.

Imigwi ibiri y'abanyeshure iriko iratana mu mitwe bakina urukino rw'umupira w'amaboko bamwe bambaye udupira dutukura abandi bambaye ibigomba kwirabura bariko bakinira ku kibuga gisize isima hasi.

Abanyeshure b'abahungu bari mu murwi w'umupira w'amaboko bari bambaye imipira irimwo ibaragera n'amabutura arimwo ibaragerabura bafishe imipira y'amaboko, babiri muri bo bagira bakene urukino.

Ikibanza c'ubukarabiro gitunganije neza cubakishijwe isima kiri haruwande y'ubuzu bwa sugumwe aho abasohotse bavuye mu buzu bwa sugumwe bashobora gukaraba kugira ntibarware ingwara zifatiye kw'isuku rike.

Ngo abanyeshure b'abigeme ntibotangwa mu mikino itandukanye ,aho rero ku munsi wa gatanu ,abanyeshure bo kwishure ryisumbuye rya mutima mweranda ,babigeme bari bafatiyeho akaryo ko gukina umupira w'amaboko.

Abana b'abanyeshure bari mu mwanya wo kwinonora imitsi, bariko bakurikiranwa n'umwigisha wabo abijejwe, yambaye umupira wera n'ipantaro yirabura, afise n'ifirimbi ariko arabarorerera, batera igikinisho gifyase.

akazu kasugumwe kubatse neza imbere yako hariho ibikoresho bakoresha mu gukoropa kugira ngo basohore amazi hanze mu kugakorera isuku kugirango ntigatere imicafu cangwe ngo kanduze ingwara abantu

Inyubakwa yubatswe m'uburyo bwakijambere itunganije neza ifise imbere harimwo ivyumba vyishi, hasi hasize isima ikayangana, hejuru hasakajwe amabati.

Inyubakwa ntoya yagenewe akazu kasugwumwe, ifise impome zisize irangi rigomba gusa n'umuhondo, ikagira n'akadirisha gatoya gatanga umuco kariko ibiyo.

Hari mu masaha y'umutaga abanyeshure benshi bakoraniye ku kibuga c'umupira w'amaboko bariko barorera urukino ruhuza amasomero abiri, iry'umwaka w'icenda hamwe niry'umwaka wa cumi na kabiri.

Abanyeshure bane bariko barakina umupira w'amaboko ku kibuga c'ishure ryitiriwe Ishure rya Mutima Mweranda, riri haruguru gatoyi y'Ishure Kaminuza y'Uburundi yo mu Kamenge.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzu zo kwinonora imitsi ,bari mu kibuga cagutse kirimwo ubwatsi butotahaye ,bariko baragira umwimenyerezo wo gusimba simba, bigorora amaguru.

Abanyeshuri bambaye imyambaro yo kwinonora imitsi, bariko barakurikiranwa n'umwigisha wabo, bari mu kibuga cagutse, cuzuyemwo umusenyi, kiri haruhande y'amasomero yabo, yubatswe ku buryo bwa kijambere.

Kw'ishure rifasha abana batishoboye, barafise ikibanza kirimwo ikibuga c'umupira w'amaboko kiri haruhande y'amasomero, hamwe n'aho baruhukira hari ibiti vyinshi kandi bifise amababi menshi.

Inzu nziza cane iriko akazu ka siugumwe gafise imiryango itandukanye aho gafise ibarabara rimwe ari ryo rigenda riratanga iyo miryango hejuru ryubakishijwe amataa fari rikaba rimanitse n'amabati.

Inyubaka yagenewe ubuzu bwa surwumwe bw'abigeme yubatswe ku buhinga, isakajwe amabati, hasi hasize isima ikagira impome zubakishijwe amatafari aturiye.

Urugo rw'amatafari aturiye, rwubakishijwe isima, n'ibicu vyinshi cane, inyuma y'urwo rugo vy'amabara asa n'ubururu, n'igiti kirekire c'amashami agororotse, kiri inyuma y'urwo rugo.

Inyubakwa yagenewe ubuzu bwasugumwe yubatswe ku buhinga ifise impome zikomeye zubakishijwe isima zisize irangi rigomba gusa n'ubururu hamwe n'irindi rigomba gusa n'umuhondo isakajwe amabati.

Abanyeshure babigeme bariko barakina baheganwa mu rukino rw'umupira w'amaboko, bacisha umupira hejuru y'urusenga rufatishijwe n'ivyuma bibiri, kimwe hakurya ikindi hakuno.

Kwshure ryisumbiye ryi Ngozi barafise ikibanza cubatsemwo umupira w'amaboko gitunganije neza hasi hasize isima bakaba banafise naho abarorerezi bashobora kwicara bikinga akazuba.

Inyubakwa yashaje yagenewe ubuzu bwa sugumwe, ifise imiryango yubatswe mu vyuma, ifise ingese, isize ibara ritukura isakajwe amabati ifise impome zabomaguritse.

Inzu yagenewe ubuzu bwasugumwe yubatswe ku buhinga itunganije neza aho hariho ikibanza cagenewe ubukarabiro ku bavuye muri ubwo buzu bwasugumwe hakaba hariho n'ibikoresho bifasha gukora amasuku.

Ikiibuga c'imyimenyerezo mu gukina umupira w'amaboko, harimwo umwigisha umwe yariko yigisha abanyeshure benshi ibijanye n'iyo karashishi yo kwivuna abansi.

Ishure rinini cane imbere yaryo hariho ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure bahindurirako ivyigwa cangwe umunezero.

Urukino rw'umupira w'amaboko ruriko ruhuza abakinyi bambaye imyambaro ifise ibara ritukura, n'abakinyi bambaye imyambaro ifise ibara rigomba gusa n'ubururu, ku kibuga ciza cane cubakishijwe isima.

Amasomero abiri agizwe n'iryo umwaka w'icenda hamwe n'iryo umwaka w'icumi na rimwe batanye mu mitwe bariko barakina urukino rw'umupira w'amaboko rwa kiva ndimwe hariho ku ruhande abandi banyeshure bagize ayo masomero bariko barabashigikira barorera uruke hino.

Abanyeshure b'abahungu ,bari mu mugwi w'umupira w'amaboko ,bambaye imyambaro myiza cane, hejuru bakaba bambaye udupira twera ,hasi amabutura yirabura ,hamwe n'ibirato vyiza.

Inyubakwa nziza ,yubatswe ku buhinga, isakajwe amabati, ifise imbere hagutse ,harimwo intebe zikozwe mu giti ,hasi hasize isima.

Ikibuga bakinira ko umupira w'amaboko, imbere yaho hari ishure, risukajwe amatafari, n'amabati asanurwatsi ,inyuma yaryo hariho amashurwe meza kandi menshi.

Ha ruhande y'inyubakwa z'amasomero zubazswe ku buhinga zigeretsweko zisakajwe n'amabate hariho ikibuga ciza c'umupira w'amaboko gisize isima hasi.

Abanyeshuri bariko barakina urukino rw'umupira w'amaboko rujanye no gufata umupira w'amaboko bakawuterera bakoresheje iminwe bawucisha hejuru y'urusenga rufatishijwe ivyuma bibiri kimwe ha kurya ikindi hakuno.

Abanyeshure bari mu mwanya wo kwinonora imitsi bambaye imyambaro bamwe isa n'umuhondo abandi igomba gusa n'ubururu bari mu kibuga kinini cuzuyemwo umusenyi mwinshi bariko bakurikiranwa n'umwigisha wabo.

Abanyeshuri bambaye imyambaro yo kwinonora imitsi, bafise igikinisho c'ibara ryera kigomba kumera nk'igifyase, bafata bagaterera kikagenda kikazunguruka.

Abanyeshuri babahungu bariko barakina urukino rw'umupira w'amaboko rujanye no gukubita umupira ukoresheje amaboko ukawucisha hejuru y'urusenga rufatishijwe n'ivyuma bibiri kimwe hakurya ikindi hakuno.

Impande y'amasomero yubatswe mu buryo bwa kijambere asize irangikiza gusa ritabonerana afise imiryango y'ivyumba asakajwe amabati hariho ikibuga c'umupira w'amaguru cuzuyemwo ubwatsi.

Abanyeshure b'abigeme bambaye imipira ifise ibara rigomba gusa n'umuhondo hamwe n'amapanarumaremae yo kwenunura imitsi bariko barigishwa n'umwigisha wabo ingene bo kwitegurira urukino rw'umupira w'amaguru ruzobahuza n'igindi shure.

Inyubakwa yagenewe akazu ka surwumwe ka kijambere, ifishe impome zisize irangi ry'amavuta rigomba gusa n'umuhondo, ikagira n'akadirisha gatoya kari hejuru gafishe ibiyo.

ikibuga c'umupira w'amaguru cubatswe ku buhinga hasi hasize isima hamwe n'imirongo y'amabara yera yerekana aho ikibuga kigarukira kiri hagati y'amasomero yubatswe ku buhinga ageretsweko kabiri

Abanyeshuri benshi bambaye imyambaro yo kwinonora imitsi bariko bararorera urukino rw'umupira w'amaboko ruriko rubera ku kibuga c'ishure cubatswe ku buhinga ,hasi hasize isima n'amarangi atandukanye ahabeza.

abanyeshure bambaye udupira tugomba gusa n'igicu bariko barinonora imitsi bariko bakurikiranwa n'umwigisha wabo bari mu kibuga cabigenewe ha ruhande y'amasomero yabo ageretsweko yubatswe mu buryo bwa kijambere

Ikibanza kinini kirimwo ikibuga cagutse, abanyeshure bahora binonereramo imitsi, harimwo abigeme bariko bakurikiranwa n'umwigisha wabo abafasha kwinonora imitsi.

Abanyeshure b'abigeme bariko barinonora imitsi bakina urukino rw'umupira w'amaboko bamwe bambaye imipira yera n'utubutura dutukura abandi bambaye imipira isa n'umuhondo n'utubutura twirabura.

Ikibanza cagutse kirimwo ikibuga c'umupira w'amaboko kiri ha ruhande y'ibiti birebire bifise amashami menshi hamwe n'amababi asa n'ugwatsi.

Mu gihe abanyeshure bari ku ruhande rwaho bariko barinonora imitsi, kw'ishure ryisumbuye rya mutima mweranda, abigisha nabo baca bagenda ku ruhande bagatangura kw'inonora imitsi, bakina urukino rw'umupira w'amaboko.

Urupapuro bakoresha mu kazuka si ugumwe ruhagaze imbere y'inzu ndende yubakishijwe amatafari aturiye isize isima hasi yubatswe n'isima hanze hari ibiti birebire.

Akazu ka Sugumwe kubatswe neza n'amatafari aturiye n'urugi rwa kijambere, kerekana abakobwa gusa cangwe abagore gusa aribo bajayo.

Umugwi w'abanyeshure ugizwe n'abigeme benshi hamwe n'imisore mikenya, bari bambaye imyambaro yo kwinonora imitsi. Hariho n'umwigisha wabo ariko arabasigurira ingene bokina neza urukino rw'umupira w'amaguru.

Inyubakwa yagenewe akazu ka sugumwe isize isima hasi, ifise impome zikomeye zisize irangi risa n'umuhondo ifise n'akadirisha gatoyi.

Abanyeshuri b'abigeme bamwe bambaye amabutura yirabura hamwe n'udupira dusa n'umuhondo abandi bambaye amabutura atukura hamwe n'udupira twera. Bariko barakina urukino rw'umupira w'amaboko.

Ishure rinini cane risize irangi ryera hepfo hepfo ku musipi hariho irangi ry'ubururu hejuru risakajwe amabati n'ibiti vyivyuma abanyeshure bashobora kwigiramwo cangwe gutahamwo.

Abanyeshure beshi cane bari mu kibuga bariko barakina bamwe bambaye imipira isa n'umuhondo abandi bambaye imipira isa n'ubururu bariko barakina urukino rwiza cane.

Inyubakwa yagenewe ubuzu bwasugumwe bwabigeme yubatswe ku buhinga isakajwe amabati ifise impome zubakishijwe amatafari aturiye hariho uruhande rusizeko irangi ryera.

Inyubakwa yagenewe ubuzu bwa sugwumwe yubatswe ku buhinga, isakajwe amabati, ifise ikibanza cagenewe ubukarabiro, aho abantu bavuye mu buzu bwa sugwumwe bashobora gukaraba birinda ingwara.

Abanyeshure benshi bakoraniye ku kibuga c'umupira w'amaboko, bariko bararorera urukino ruhuza amasomero abiri atandukanye, iry'uw'icenda hamwe n'iry'uw'icumi na rimwe.

Kumvo y'itunganywa ryiza ry'amashure, amashure ategerezwa kuba afise ikibanza co gukiniramwo abanyeshure bashobora kwinonoreramwo imitsi cane cane c'umupira w'amaboko.

Ishure ri nini cane ryubakishijwe amatafari aturiye inyuma yaryo hariho amabombo abiri azamwo amazi abanyeshure bakaraba kugira ngo bikingire indwara zifatiye kw'isuku rike.

Abanyeshuri bariko barinezereza bakina imikino itandukanye ku kibuga c'umupira w'amaboko haruhande y'amasomero yabo biwubatswe ku buhinga ageretswe ku kabiri yubakishijwe isima asize n'irangi risa neza.

Abanyeshure bakiri bato, barakenera umwanya wo kwinonora imitsi kugira ngo baruhure mu mutwe. Mu gihe baronse uwo mwanya benshi baca bagenda bariruka bagatora umupira w'amaguru, bagaca baja ku kibuga cabigenewe bagakina.

Abanyeshure mu gihe hageze umwanya wo kwinonora imitsi barirekura, bamwe bakaja gukina ivyo bipfuza, bamwe bakina umupira w'amaguru abandi bakiruka, abandi bakaja ahantu bakigorora.

Abanyeshuri bariko barinonora imitsi bariko bakurikiranwa n'umwigisha abijejwe bafise akantu gafyase bariko baragaterera kagenda karazunguruka.

Urukino rw'umupira w'amaboko ruhuza imigwi ibiri, bamwe bambaye imyambaro itukura abandi bambaye imyambaro igomba gusa n'ubururu, ruriko rubera ku kibuga c'umupira w'amaboko cubatswe ku buhinga, hasi hasize isima.

ishure ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye hirya yaho hariho umuryango binjiriramwo bagiye mu kazu kasugumwe, ariko ku bakenyezi gusa cangwe abakobwa ruguru yaho na madaraja badugirako iyo bagiye kwinjira mwishure.

Akazu kasugwumwe kubatswe ku buhinga bwa none gafise imiryango itatu gasize amarangi ku miryango yirabura no mu mbavu amarangi yera ariko kaboneka nkagacafuye atasuku rihari.

Mu masaha y'umutaga aho hariko haba urukino rukomeye cane ruhuza imigwi ibiri abambaye impuzu zitukura n'abandi bambaye izigomba gusa n'ubururu abarorerezi bari bikinze akazuba bagiye mu gatutu

Urukino rw'umupira w'amaboko rukomeye cane rwahujije amashuri abiri hariho umugwi wambaye imipira yera hamwe n'amabutura yirabura n'uwundi mugwi wambaye hose impuzu zigomba gusa n'urwatsi.

Inyubakwa yagutse irimwo ivyumba vyinshi yubatswe ku buhinga ifise impome zisize irangi rigomba gusa n'umuhondo hasi hasize isima hejuru hasakajwe amabati.

Abanyeshuri bo kw'ishure ryisumbuye rya mutima mweranda iyo habaye urukino rw'umupira w'amaboko rukomeye ruhuza amasomero atandukanye bose baca bagenda kurorera bagakoranira ku kibuga c'umupira w'amaboko cabigenewe.

Mu gihe hageze umwanya wo kwinonora imitsi abanyeshure umumwe wese aracagura urukino yipfuza gukina hariho abaca bacagura kuca gukina urukino rw'umupira w'amaboko bakaca ku kibuga c'umupira w'amaboko.

Ku masaha y'umutaga, abanyeshuri bo kw'ishure ryisumbuye rya Mutima Mweranda, baragira umwanya wo kwinonora imitsi ku munsi wa gatanu, bose bakambara impuzu zabigenewe, bakaja mu kibuga kirimwo ubwatsi butotahaye bagatangura gusimbasimba.

kw'ishure ryisumbuye rya mutima mweranda abanyeshure babigeme bariko barinonora imitsi bakina urukino rw'umupira w'amaboko bariko bararorererwa n'abandi banyeshure hamwe n'abigisha

Abanyeshuri b'abigeme bariko barakina n'abanyeshure b'abahungu bambaye impuzu zo kwinonora imitsi mu kibuga kinini cagutse cuzuyemwo umusenyi haruhande y'amasomero yabo.

Abanyeshure benshi bari bavuye mu ikarashishi harimwo umwe yambaye agapira ko muri bankobu inoti ishira hamwe yo kuziganya no kuguranana bari bahagaze hirya y'ikibuga.

Inyubakwa yubatswe ku buhinga yagenewe ubu nzu bwasugumwe bw'abahungu ifise impome zikomeye zubakishijwe isima hamwe n'amatafari aturiye ikasakazwa n'amategura akomeye.

Ikibuga cagutse abana bakiniramwo gisize isima hasi kirimo ibiti birebire bifise amashami menshi hamwe n'amababi asa n'ukwatsi hariho n'utundi dukoresho abana bakinirako.

Abanyeshure bamwe bambaye impuzu zisa n'urwatsi abandi impuzu zera bariko barakina umupira w'amaboko bariko barasiganwa, kandi bashaka gutsindana hagati yabo.

Akazu kasugwumwe kanini cane gafise imiryango itandatu, imiryango yayo iteyeko amabara y'ubururu n'ayurwatsi, mu mbavu hariho igiti kinini cane.

Abana benshi harimwo n'abakuze, bari mu kibuga, ikibuga c'ibivu bariko barakora ikarashishi bamwe badugije amaboko, abandi bunamye, abandi bariko bariruka cane.

Abanyeshure benshi cane, bambaye impunzu z'ubunonotsi, bariko barakora imyimenyerezo y'umupira w'amaboko, benshi bari bicaye ku ntebe z'abarorerezi.

Akabati keza cane k'amabara yera, gafise imiryango myinshi cane, mu nzu ndende yubakishijwe amatavari aturiye, isize isima hasi ; n'intebe nyinshi cane.

Ikibanza ciza cane cubatswe kuburyo bwa none, gifise amakaro hagati kuburyo abantu batereraho inkuru neza cane. Harimwo indani n'udutebe duto duto bicarako mu gihe bashaka kuyaga.

Inzu yubatswe neza cane ku buryo bwa kija mbere ,mu gihe abanyeshuri baba bariko bariga, ibijanye n'ubuganga bagenda gukora imyimenyerezo yo gufata amaraso ku muntu agwaye marariya .

Umuntu umwe yari yicaye mu muriro kandi yariko arakora ibijanye n'umuyagankuba n'amatara kugira ngo abantu bayaronke akwiye kandi ku bwinshi.

Inyubakwa yubatswe ku buhinga ifise impome zikomeye hasi hasize isima ifise n'amameza yubatswe ku buhinga yagenewe ubushakashatsi itunganije ku buryo amazi aronka ahasohokera.

Ikibanza cubatswe neza ku buhinga bwa none ; abanyeshure bakoreramwo imyimenyerezo mu kuraba indwara zitaboneka n'amaso yacu ; abanyeshure bakorera imyimenyerezo ijanye n'ubuvuzi cangwe ubuganga.

Inzu nziza cane yari yugaye amadirisha n'umuryango hariyo umuco mukeyi vyerekana ko ari ahantu abanyeshure bakorera imyimenyerezo nacanecane abigira ubuganga.

Ahantu hameze neza cane ikibanza kimeze neza cane kiriko ibiyo vyiza cane abantu bashobora kuja kwigiramwo na canecane abiga ibijanye n'ubuvuzi, ariko hari mu mwija jima ntihabona nta matara yarikaraka.

Abantu indwi bambaye impuzu zitandukanye zera, zirabura, zitukura bambaye udufukamunwa bariko bariga ibijanye no kuvura abana bato bato bambaye imyambaro ine itandukanye.

Inzu nini cane iriko ibiyo vyera muri yo hariyo imashini zitatu harimwo n'irobine bakarabiramwo iyo bashaka gufungura hariho umuntu yari aje gukaraba akaraba afise isabuni.

Uruhome runini rw'inzu rwubakishijwe amatafari aturiye. Hagati muri rwo harimwo isima, hepfo yarwo hasize irangi ryera. Inyuma hariho igiti c'amashami maremare.

Inyubakwa yagenewe ububiko bw'ibitabo irimwo utubati tureture tumwe dukozwe mubiti turiko n'ibiyo utundi dukozwe muvyuma twose tubitsemwo ibitabo vy'abanyeshure.

Inyubako yagenewe ububiko bw'ibitabo yubatswe ku buhinga, hejuru isakajwe isima ifise impome zikomeye, imbere harimwo ububati bukozwe mu vyuma buteretseko ibitabo vyinshi.

Akabati kanini cane kuzuyemwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye, abanyeshure bajayo kugira basome bongere biyibutse ivyo bize mw'ishure kugirango baronke ubumenyi buhagije kandi butandukanye.

Ikibanza ciza cane kirimwo akabati gafise ivyumba bitandukanye. Icumba kimwe kimwe, kirimwo ibitabo vyinshi abanyeshure baja gusoma mu gihe bashaka kwongereza ubumenyi.

Ikibanza cagenewe kubikwamwo ibitabo. N'ikibanza kiba gitunganije neza. Ibitabo biteretse mu bubati bwiza cane kandi bukomeye. Hariho n'udupapuro tuza turerekana ubwoko bw'ibitabo.

Akabati kanini cane karimwo ibitabo vyinshi, abanyeshure bakoresha mu gihe bashaka kwiyibutsa ibintu baba bize kw' ishure baja kwigirayo.

Urupapuro rw'umuhondo rucafyeko ibikoresho bitandukanye dukoresha mu buzima busanzwe, harimwo umupira w'amaguru, intebe, igiti, n'igitabo hamwe n'amazina yavyo mu rurimi rw'igifaransa.

Ishure ry'intango ry'i karama ririka umusozi muremure uriko ubwatsi byinshi utotaye ibiti birebirebifise amashami menshi hamwe n'ibiterwa vy'ibitoke.

Urupapuro rusa n'umuhondo ruriko amanota y'abanyeshuri, hamwe n'ibibanza vy'abo. Rumanitse ku biyo vy'idirisha rikozwe mu giti. Risize irangi rigomba gusa n'ubururu.

Ikibuga kinini cagutse kiri haruhande y'amasomero aho abanyeshure bakinira mu gihe bari mu mwanya wo kuruhuka bamwe bakaja musi y'ibiti birebire bibaha akatutu abandi bakaja kury’umunyenga ku bivuma.

ishure ryiza cane ryubatswe mu buhinga bwa none rimwe ryariko amatafari aturiye irindi amabati atukura irindi amabati asanurwatsi kandi imvura yarihejejekugwa

Abanyeshure benshi b'abana, harimwo n'abakuze, bari bambaye imyambaro ibiri itandukanye ,bamwe umwambaro w'ishure shingiro ,abandi w'ishure ryisumbuye hagati hari ibendera ry'igihugu c'uburundi.

akabati gakomeye gakozwe mu giti gasize irangi rituma katabungwa kari mu mfuruka y'isomero iyubakishijwe amatafari ahiye hamwe n'isima imbere ifise urubaho rwirabura

Umwana umwe yari yicaye mw'ishure ariko arakurikirana, ku ntebe iwe hariho igitabo c'ibiharuro n'ikaye yandikamwo ibiharuro ariko arakurikira umwigisha.

kw'ishure ry'intango ryi butanyerera abanyeshure barafise ikibanza kirimwo ikivuma mu gihe bari mu mwanya wo gukina bagenda ari benshi bakaza barabisanya baja ko bakarya umunyenga

kw'ishuri ry'intango ry'ubukinanyana umwigisha yarabandikiye ku rupapuro inyifato bakwiye gufata kugira ngo babane neza mu rupfasoni aca aja kubimanika ku ruhome ruri ku muryango rutangurira isomero

ku mashure menshi y'intango mu gihe bashaka guha itangazo abanyeshure barafata bakaryandika ku rupapuro hama bakaritwara aho vyagenewe bakarimanika ku ruhome abanyeshuri bose bagaheza bakarisoma batashe

Umwana w'umunyeshuri afise ikaramu ifise ibara ryera yandika ibisa n'ubururu ariko arakora ibiharuro asubiramwo igikorwa umwigisha wabo yabasigiye.

Ikibanza kinini cagutse gitunganije neza, hariho uruhande ruriko inyubakwa zubatswe ku buhinga, zisize n'amabara abonerana, n'urundi ruhande rurimwo ubwatsi butotaye ,hamwe n'ibiti.

Ishure rinini cane ririmwo ikibaho. Ikibaho gisize irangi ryirabura kurico handitseko ibiharuro vyinshi, vyandikishijwe n'ingwa yera. Abanyeshure bariko barasoma kugira ngo babimenye neza.

Inyubakwa yubatswe ku buhinga mu buryo bwa kija mbere ifise amadirisha, ariko ibiyo imbere hakaba harimwo intebe zikomeye zikoreshejwe ibiti hamwe n'ivyuma hasi hasize isima.

impande y'ubuzu bwa sugumwe bufise imiryango igomba gusa n'ubururu hariho ikibanza catunganijwe kirimwo amabombo kugira abasohotse bavuye mu buzu bwa sugumwe bakarabe ntibagware indwara zifatiye kw'isuku rike

ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi hirya yaho gato harimwo ibendera ry'igihugu cy'uburundi hirya hariho igori binjizamwo mu gihe bariko barakina umupira w'amaguru hagati y'abo

Kw'ishure ry'intango ryo mu gihosha bafise amasomero meza yubatswe ku buhinga ageretsweko kabiri yubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'isima asakajwe amabati baranafise n'ikibuga kinini kirimwo ibiti bitanga agatutu.

Ishure rinini cane ariko rishaje imbere yaryo hari ko ikibaho canditseko ibiharuro vyinshi n'ingwa yera hari imbere imari babikamwo ibikoresho by'ishure kugira ngo ntibisanzare.

Ikibanza kinini cagutse gitunganije neza gifishe uruhande ruri ko inyubakwa zubatswe ku buhinga zisakajwe amabati atukura zisize n'irangir igomba gusa n'umuhondo.

ikibuga kirimwo inzira ihita imbere yayo hariho urupangu rukikujwe n'amatafari aturiye kandi ico kibuga harimwo utwatsi dukeyi ariko dutoshe dusa n'ugwatsi ugwatsi rutoto

Urupapuro rucafyeko ibintu bitandukanye harimwo umupira w'amaguru intebe ikiti igitabo n'ibindi hariko n'amazina yavyo mu rurimi rw'igifaransa rumanitse ku ruhome.

Ikibuga kirekire gose c'umupira w'amaguru kirimwo ubwatsi bwinshi cane hejuru hari ibicu vyinshi bifise amabara yera n'amabara asa n'ubururu n'igiti kirekire kiri mu kibuga.

Urupapuro rumanitse imbere mw'isomero hejuru y'ikibaho, rufasha abana kumenya gusoma isaha, hariko ibicapo bitandukanye vy'amasaha atandukanye n'ingene basoma.

kw' ishure ry'intango ryo mu Bukeye bafise inyubaka z'amasomero zubatswe ku buhinga zitagira amadirisha, zifise imbere harimwo intebe zubatswe hakoreshejwe ibiti.

Mu masaha y'umutaga iyo abanyeshure bo kw'ishure ry'intango ryo mu Bukeye batashe akazuba ari kenshi bamwe bagenda barinyegeza baca ahari agatutu kubera izuba riba rikaze.

Ikibuga kinini gose kiri haruhande y'amasomero yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati, kirimwo ibiti birebire bitanga agatutu ku banyeshure, harimwo n'ibikoresho bifasha abanyeshure kwinezereza.

Inyubakwa ifise imbere hagutse, harimwo intebe nyinshi zubakishijwe ibiti ,ifise amadirisha abiri ariko ibiyo kugira atange umuco ukwiye imbere.

Ikibuga c'umupira w'amaboko cubatswe ku buhinga .Hasi hasize isima hamwe n'imirongo icafiye, n'amabara yera yerekana aho ikibuga kigarukira. Kiri hagati y'amasomero yubatswe ku buryo bwa kijambere.

Ishure rishaje imbere muriryo hariho ikibaho kiriko ibiharuro vyinshi vyinshi cane ibiharuro vyandikishijwe ingwa yera imbere yaco hariho intebe imwe.

Haruhande y'ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo kiri hagati y'amasomero yubatswe ku buhinga asakajwe amategura hariho ibombo yubatswe ku buhinga hakoreshejwe isima.

Ishure rinini cane ryubatswe neza ryubakishijwe amatafari aturiye risakajwe amabati meza imbere yaryo hariho uducafu nk'ibipapuro amabuye ndetse n'utwatsi dutoduto haboneka nkaho batakoreye isuku.

Urupangu runini cane rurimwo igiti, gifise amashami maremare, ubwatsi burebure, kandi gitanga akayaga abantu bicaramwo kugira ngo batuze, kandi bongere bishimire aho hantu, kuberako haba hari akayaga kenshi.

Inyubako yubatswe ku buhinga, ifise ivyuma bikinga kugira abantu ntibagwe ngo banyerere kubera iri hejuru. Yubakishijwe amatafari ahiye, hasi hasize isima.

Ikibanza gitunganije neza kirimwo ibiti vyinshi kandi bifise amashami atotahaye hasi haca akayira gasize isima kugira abantu ivyondo ntibibajeko.

Ikibuga kinini cane imbere yaco hariho ishure, ishure ryiza cane rifise imiryango ine mu mbavu yaryo hariko isima ryera. Hejuru naho hariho ibicu vyinshi haboneka nk'uko imvura ishaka kugwa.

Mu masomero menshi y'intango abanyeshure bigira ku kibaho gikomeye cubatswe mw'isima gisize irangi ryirabura kandi bagakoresha ingwa z'ibara ryera.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Gatunguru bafise amasomero meza akomeye afise imbere hagutse harimwo imeza n'intebe nziza cane zikozwe ku buhinga hakoreshejwe imbaho.

Ishyure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye imbere muriryo hariho ikibaho canditseko ibiharuro vyinshi ibiharuro vyinshi kandi vyandikishijwe ingwa yera.

Umwigisha yigisha kw' ishure ry'intango ryo mu Kinindo ariko arategura ivyigwa azokwigisha abanyeshuri. Agira ubushakashatsi ku nyabwonko kugira arondere ibintu birenze, abanyeshuri bagire ubumenyi bukwiye.

Ishure ririmwo intebe nyinshi cane zikozwe mu mbaho z'ibiti, zitonze ku murongo ata munyeshure n'umwe yari yicayeyo kandi n'umuco wari mukeyi mw' ishure.

Inyubaka yagenewe isomero. Yubatswe ku buhinga aho ata madirisha ariko, ifise imbere harimwo intebe zikozwe mu giti gikomeye kandi zisize irangi igasakazwa n'amabati.

Umunyeshuri yicaye ku ntebe nziza imbere yiwe hari imeza ikomeye ikoreshejwe ivyuma isize irangira igomba gusa n'ivu, ariko ariga afise imbere yiwe ikaye hamwe n'igitabo c'ibiharuro.

Ishure rinini cane imbere muriryo hariyo ikibaho ikibaho canditsweko ibiharuro vyinshi cane, ibiharuro vyinshi cane imbere hariho intebe imwe.

Ikibuga kininiya cane, kiri haruhande y'amasomero kirimwo amabendera harimwo ivy'Uburundi n'iry'umuryango wa Afurika y'ubuseruko aho abanyeshure bakoranira baririmba indirimbo ihayagiza igihugu.

ikibuga kinini cagutse kiri haruhande y'amasomero akomeye yubakisijwe amatafari aturiye asakajwe amabati ico kibuga kirimwo ibiti birebire bifise amashami menshi bitanga akayaga

Umunyeshure yicaye ku ntebe zikozwe ku buhinga, zikoreshejwe ivyuma hamwe n'urubaho rukomeye, afise imbere y'iwe ibitabo harimwo ic'ibaruro cuguruye n'ikaye hamwe n'ikaramu ariko ariga.

Umwigisha w'umukenyezi ariko yandika kukibaho cirabura akoresheje ingwa y'ibara ryera. Ariko yigisha abana ingene bacagagura amungane n'amajambo mukirundi.

ikibuga kinini cyagutse kiri haruhande y'amasomero kirimwo hagati ikibanza gifutse n'amabati harimwo intebe abanyeshure bicara ko mu gihe barindiriye ko ababyeyi baza kubahitana.

Inyubakwa zikomeye cane zubakishijwe isima kumpome, hasi hamwe no hejuru hose zir'imbere y'ibiti vyinshi cane bifise amashami menshi.

Ishure ryiza cane ririmwo intebe zitonze ku murongo. Intebe zikozwe mu biti. Ibiti vy'imbaho. Hariho agakoresho bashiramwo...

Ishure ryiza cane rifise imiryango myiza cane rimwe rifise amabati atukura irindi amabati asa n' ugwatsi imbere yaho hari ikibuga kandi n'imvura yarihejeje kugwa kandi ari nyinshi.

Isomero ryiza cane ryubatswe mu buryo bwa kijambere, rifise imbere hagutse ,harimwo intebe nyinshi ,zubakishijwe imbaho zikomeye hamwe n'ivyuma, zifise n'amadirisha ariko ibiyo.

Inyubaka y'abigisha irimwo intebe hamwe n'amameza aho umwigisha wese usanga afise ibitabo bimufasha kwigisha hamwe n'amakaye yanditsemwo ikirangamisi.

Ikibuga kinini cane bakinirako umupira w'amaboko inyuma yaco hariho igiti c'amashami mare mare asa n'ugwatsi hagati mu kibuga hari abantu babiri bariko baratambuka batera bataha.

Inyubakwa zubatswe ku buhinga zigeretsweko kabiri, n'izindi ziri hasi. Zose zisakajwe amabati. Zifise hagati ikibuga kinini cane harimwo n'ibiti vy'amashurwe.

Ikibanza gishajije cane kirimwo utuntu tubereye ijisho harimwo abana bato bato bafise nk'imyaka ibiri gushika kuri itanu hariho n'umuvyeyi umwe ni we yari yabaherekeje.

Uruhome rwera cane ha mpande yaho hariho inzira bacamwo ugwo ruhome barumanika ko ibintu vyinshi kandi vy'impapuro baba bashaka kumenyesha nk'amatangazo cangwe ibintu vyo gukora abantu bashobora gukora.

Urupapuro rucafyeko ibikoresho bitandukanye. Hariko n'amazina yavyo mu rurimi rw'igifaransa. Rumanitse k'uruhome, rwubakishijwe isima hamwe n'amatafari ahiye.

Umwana w'umunyeshuri ari ku kibaho cirabura ariko arakosora igikorwa c'ibiharuro umwigisha wabo yabasigiye imbere akoresheje ingwa yera.

Mu nyubaka yagenewe abigisha ku mashure y'intango .Urasangayo cane cane ibikoresho bitandukanye nk'ikirangaminsi kugira ngo bamenye aho bategerezwa gutangurira icigwa Cabo n'aho bazogihereza.

Isomero rifise imbere hatunganije neza Cane harimwo intebe nziza n'imeza ziriko ibitambara bifise amabara atandukanye asa neza hamwe n'ububati bwiza cane.

Igihome kinini cane kiri ko udupapuro twanditseko amavuga ahadikirije mu mwanya wa kahise ico gihome gifise amatafali aturiye, kandi gisize isi ma mu myanya y'a matafali.

Ikibanza cagutse kirimwo ibikoresho abana bakoresha mu gihe bariko barinezereza harimwo ico bicarako ari babiri hama kigatangura kubazungurukana bakarya umunyenga.

Inyubakwa ikomeye yubatswe ku buhinga isakajwe amabati agezweho; ifise amadirisha akoreshejwe ivyuma, ariko nibiyo hamwe n'impome zubakishijwe isima.

Inyubakwa yubatswe ku buhinga ku buryo bwa kijambere, yubakishijwe amatafari ahiye ifishe imiryango ikozwe mu vyuma n'amadirisha ariko ibiyo, isakajwe amabati.

Ishure rishaje cane ryarimwo abanyeshure bicaye ku ntebe, intebe z'ibiti kandi intebe zishaje ,hasi isima ryari ryaraheze ,ryar'ishure ryononekaye cane.

Ku masomero menshi mu gihe bipfuza kumenyesha canke gutanga itangazo ku banyeshuri babo barafise ikibanza cabigenewe bamanikamwo urupapuro rwanditseko ibiranga iryo tangazo.

Umunyeshuri yicaye ku ntebe nziza afise imbere yiwe amakaye hamwe n'ibitabu biteretse ku meza ariko arigiramu vy'ibiharuro hariho umwigisha yambaye ikanzu itukura ariko aramwigisha.

Uruhome rw'uruzitiro rumwe ruhagaze rusize irangi ryera, rucafyeko abana b'abanyeshure bariko barakina urukino rw'umupira w'amaguru. Bariko baranezerwa.

Ishure ryiza cane ,ririko imyango imeze neza yubatswe mu bwoko bwa kijambere, iryo shure ryubakishijwe amatafari aturiye ,kandi imbere yaryo hariho ikinogo cakira imyanda iv'ahatandukanye.

Inyubaka ifishe imbere hagutsi hatunganije neza hasi hasize isima impome zisize irangi rigomba gusa n'umuhondo harimwo imeza intebe hamwe n'utubati dukomeye turiko ibitabo.

Ishure ry'intango ry'i karama ni ishure riri ku ntango y'umusozi muremure uriko ubwatsi ibiti birebire bifise amashami menshi hamwe n'ibiterwa vy'ibitoki.

Urupapuro rusa n'umuhondo ruca fyeko ibintu vyinshi bitandukanye harimwo inyubakwa igikombe icupa n'akayabu n'ibindi hariko n'amazina yavyo mu rurimi rw'igifaransa.

Inzu nziza, ariko ishaje ryubatswe ku buryo bwa kija mbere imbere yaho hariho ivyatsi bisa n'urwatsi, kandi kugira uyinjiremwo uca ku madaraja ugenda uraduga.

Ikibuga kinini cane hagati muri co hari yo imodoka imodoka yera, kandi vyerekana yuko hari mu kigo indani abantu bateramira.

Ikibuga kirimwo umusenyi, umusenyi mwinshi, mu mbavu hariho inzu ariko inzu zishaje zidafise ikintu na kimwe zoshobora gufasha mu buzima.

Ishure rinini cane rifise imiryango itatu inyuma yaryo hariho amarobine ane abanyeshure bakaraba mu gihe bashaka gufungura cangwe mu gihe bavuye mututu twa sugumwe kugira ngo ntibandukirwe n'induwe wara zifatiye kw'isuku rike.

Ko'ishure ry'intango ry'i karama imbere yuko abanyeshure baja imuhira mu masaha y'umutaga batashe baragenda bakavuma amazi hama bakaza bagasukura isomero.

Umwigisha w'umukenyezi yigisha kw'ishure ry'intango ryo mu Kabuye, yariko arigisha abana ururimi rw'ikirundi, ingene bacagagura, yandika ku kibaho cirabura, akoresheje ingwa y'ibara ryera.

Urupapuro rucafyeko ibikoresho vya misi yose hamwe n'amazina yavyo mururimi rw'igifaransa, urwo rupapuro rusa n'umuhondo, rumanitse ku ruhome rwubakishijwe amatafari ahiye.

Kw'ishure ry'intango ry'abigenga ryo mu Kinindo, bafise inyubakwa zagenewe amasomero. Zubatswe ku buhinga zigeretsweko kabiri, hamwe n'ikibanza cagutse abana bakiniramwo.

Ikibuga cagutse kiri haruhande y'amasomero, abana babanyeshure bakiniramwo mu gihe bari mu mwanya wo kuruhuka, kirimwo n'ibiti birebire bifise amashami menshi.

Inyubakwa yagenewe ubuzu bwa sugumwe ifise imiryango yashaje, isakajwe amabati, yubakishijwe amatafari aturiye, iruhande yaho hariho uruzitiro rusize irangi ryera.

Ikibuga kinini cane, imbere yaco hariho imodoka, imodoka yera yari ihagaze, umengo ni ku mugoroba n'izuba ryari ririko rirarenga kandi hariho n'umuntu umwe yariko arataha kubera bwari bwije.

Kwishure ry'intango ry'abigenga mu Kinindo bafise amasomero yubatswe ku buhinga ageretsweko kabiri n'ikibanza abanyeshure bashobora gukiniramwo mu gihe hageze umwanya wo kuruhuka.

Inyubakwa ifise imbere hagutse kumpome hasize amabara abiri rigomba gusa n'umuhondo hamwe n'iryirabura musi harimwo intebe nyinshi zikozwe mu giti gikomeye.

Inyubakwa yagenewe isomero, yubatswe mu buryo bwa kijambere. ifise impome zubakishijwe amatafari ahiye hamwe n'isima. Amadirisha ariko ibiyo. Imbere harimwo intebe zikomeye cane zikozwe mugiti.

Umwigisha yari ahagaze imbere mwishure imbere y'ikibaho, ariko arigisha abanyeshure mu kwandika ijambo u bu ke ne.

Ikibuga kinini cagutse kirimwo umuduga ufise ibara ryera kiri haruhande y'amasomero yubatswe ku buhinga afise uruhande rusize ibara ryera akaba asakajwe amabati.

Inyubakwa yubatswe ku buhinga, ifise impome zubakishijwe amatafari ahiye, ikagira imiryango ikozwe mu cuma hamwe n'amadirisha ariko ibiyo bibonerana.

Abanyeshuri bo kwishiri ry'intango nyabukirasazi mu gihe hageze umwanya wo kuruhuka barafise ikibanza cabigenewe bajamwo kugira baze barinyereza barya umunyenga baduga hejuru hama bakacabamanuka.

Inyubakwa ikomeye ifise imbere hagutse harimwo intebe nyinshi cane hasi hasize isima, ifise impome zubakishijwe amatafari aturiye.

Ikibanza kinini cagutse kirimwo amasomero yubatswe ku buryo bwa kija mbere afise amabati y'ibararigomba gusa n'icatsi hariho n'ubwatsi mu kibuga kiri haruhande y'ayo masomero.

Inyubakwa itunganije neza ifise imbere hasa neza hakorewe isuku . Hariho akadobo kagenewe gutabwamo imicafu, irimwo intebe nyinshi zubatswe ku buhinga hakoreshejwe ibiti.

Inyubakwa yagenewe akazu ka sugwumwe. Ifise imiryango ikozwe mu biti yashaje, ikaba isakajwe amabati. Ifise n'impome zikomeye zubakishijwe amatafari ahiye.

Uruhome rukomeye, rusize irangi ryera, rucafyeko abana b'abanyeshure bariko barakina urukino rw'umupira w'amaguru, bambaye imyambaro y'ishure.

Ikibuga kinini cane, kiri hagati y'amasomero agize umuzingi, yubakishijwe amatafari ahiye, agasakazwa n'amabati, kirimwo abanyeshure benshi bari mu mwanya wo gukina.

Ishure ririmwo intebe intebe nyinshi zitonze ku murongo ata numwe umunyeshure azicaye ko ishure rigaragara hasi hasize isima ritukura.

Inyubakwa yubatswe k'ubuhinga igeretsweko rimwe yubakishijwe amatafari aturiye ifise amadirisha ariko ibiyo iruhande hariyo ikibanza gitunganije neza kirimwo amabendera y'ibihugu bitandukanye.

Umunyeshure afise ikaramu yandika ibisa n'ubururu afise nikaye ariko ariga ibiharuro aharura ibimugoye akoresheje icuma cabigenewe.

Inyubakwa y'isomero yubatswe k'ubuhinga ifise impome zisize irangi rigomba kwera, imbere harimwo intebe ndende zikoreshejwe ivyuma hamwe n'imbaho, hasi hasize isima.

Inyubakwa y'isomero yubatswe ku buhinga ifise hejuru hafutse ikagira idirisha rimwe irimwo imbere intebe zikozwe mu biti zikomeye.

Impapuro zitandukanye zanditse ko ibiharuro bitandukanye harimwo igiharuro gatanu kabiri ubusa n'akamenyetso ko kugaburira ha mbavu yaho hariho n'itundi dukozwe mubiha ruro nka rimwe gatatu gatanu n'indwi.

Urupapuro rugomba gusa n'umuhondo, rucafyeko ibikoresho bitandukanye hariko n'amazina yavyo mu rurimi rw'igifaransa, rukaba rumanitse ku ruhome rukomeye rwubakishijwe amatafari ahiye.

Ikibanza gitunganije neza kiri iruhande y'ibarabara ryubakishijwe isima, kirimwo ibiti vy'ivyamwa. Hariho ku ruhande inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati.

Ikibuga kinini cane cari gikikujwe n'amashure, hagati muri co, hariho utwatsi duteye neza n'ibombo rifise ibito bibiri abanyeshure bakarabirako canke banywerako amazi.

kw' ishure ry'intango rya bukinanyana bafise amasomero meza cane yubakishijwe amatafari ahiye hamwe n'isima ha ruhande yabo hariho akayira abanyeshuri bacamwo gasakaye kugira ngo imvura iguye ntibanyagigwe

Mu masaha y'umutaga abanyeshuri bo ku mashuri y'intango usanga bagiye mu kibanza kiba kirimwo agatutu kugira ngo bikingire izuba, kuko muri ayo masaha usanga rikaze.

Ikibanza kiri ku musozi cagutse gifise uruhande ruriko amasomero akomeye bakicijwe amatafari ahiya agasakazwa n'amabati n'urundi ruhande rurimwo ubwatsi utotahaye.

Ishure rinini cane rifise amadirisha asize irangi risa n'urwatsi ,hanze yaryo hariho abanyeshure bari bambaye imyambaro y'ishure ,imbere ikibuga kinini c'ibivu kandi kirimwo umusenyi ,abanyeshure bariko bariruka.

Ikibuga kinini cane kirimwo amashure atandatu, imbere yaco hariho igazo, igazo ryiza cane ririmwo n'ibiti, ibiti vyinshi n'amashugwe, umunyeshure yaraje kwicara mur'iryo gazo.

Ishure rishaje ririmu kibaho. Kibaho cirabura canditse ko impande hariho intebe intebe zirabura, mu mbavu hariho inzugi.

Ishure rishaje cane ririmwo intebe, imbere hariho ikibaho cari gicafyeko intebe irya begamirako kandi cari canditseko ibiharuro bikeyi, bikeyi cane.

Intebe nyinshi cane ziri mw' ishure; imbere hari urubaho rusize ibara ryirabura, mu nzu nini cane. Imbere hari imboneshakure, intebe zikozwe mu biti bikomeye.

Ishure rinini cane risize irangi ritukura imbere yaryo hariho ibiti bibiri birebire cane vy'ugwatsi hejuru har'ibicu vyera imvura yashaka kugwa, umunyeshure yaraje kwinjira muri iryoshure.

akabati kanini cane karimwo ibitabo, ibitabo vyinshi biri mu migwi umwe umwe urimwo ibitabo cumi bitonze kimwe kimwe mu mugwi wacu hariho umunyeshure yari aje kubisoma

Ishure rinini cane rifise ivyumba vyishi abanyeshure biga mu ndaro bararamwo, bakongera bakogeramwo mu gihe bashaka kuja kw' ishure kwiga.

ishure ritoyi ririmwo intebe tsikeyi zitonze kumurongo izo ntebe zisize irangi ritukura hagati yazo hariho umunyeshure yariko ariga

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye hariko imiryango yirabura kandi imiryango yugaye umunyeshure yaraje kwinjira.

Ishure rinini cane risakajwe amabati atukura imbere yaho hariho ikibuga giteyemwo ivyatsi bisa n'ugwatsi harimwo impene iriko irarisha ubwo bwatsi busa n'ugwatsi.

Ikibuga kinini cane kirimwo amashure, amashure yubakishijwe amatafari aturiye, asakajwe amabati atukura, hirya yavyo hariho ibiti, ibiti vyinshi bifise amashami asa n'urwatsi.

Ikibuga kinini cane carimwo abana bato cane bariko barakina hagati murico hariho ibendera ry'igihugu c'uburundi abo bana bari baryohewe cane bariko barakina.

Ikibuga kinini cane, kirimwo amashure menshi asakajwe amabati atukura, impande yaco hari ikibuga giteyemwo igazo ryiza kandi igazo risa n'urwatsi.

Ikibuga kinini cane muri co hariyo imodoka impande hariho indobo indobo irimw amazi bakarabiramwo mu gihe bashaka kwinjira kugira ngo ntibagware ingwara zifatiye ku isuku rike abo bose babikoresha mu kugira ngo bikingire.

Akabati kanini cane kariko ibiyo n'ibitabo vyinshi cane kubatswe mu mbaho, imbaho zisize ibara risa n'ivu, inyuma hari ibiti birebire cane.

Abanyeshure benshi cane bari bambaye imyambaro y'ishure itandukanye, bamwe bamwe isa n'umugina, abandi isa n'ubururu. N'ukuvuga abo isa n'umugina ni abanyeshure biga mw' ishure shingiro, abo nabo bisa n'ubururu ni abanyeshure biga mu mashure yisumbuye.

Abana batatu bari bavuye kw'ishure, bambaye imyambaro y'ishure, iryo shure ryari risakajwe amategura akozwe mw'ibumba kandi aturiye n'umuriro wera.

Ishure rinini cane rifise amadaraja umwigisha yariko araduga agiye gutanga ikibazo c'abanyeshure bitegurira kuja mu mararo bw'indaro.

Umurima mwiza cane uteyemwo amashurwe, imbere y'aho hariho akabutike gatewemwo ibintu bisa n'urwatsi kandi harimwo n'amashure abanyeshure bigiramwo, ivyo vyari ivyamwa abanyeshure bamura mu gihe bagiye mu karuhuko.

Uruhome ruriko idirisha, idirisha ririko ibiyo bibiri, kurwo ruhome ariko rukiramende gwera rucafyeko ibintu vyirabura cane.

Ishure rinini cane rifise imiryango myinshi risize irangi ry'ugwatsi n'iry'umuhondo hasi hariho amabuye hirabura imbere yaryo hariho ibiti byinshi bisa n'ubwatsi n'igatzo riteye neza.

Ikibuga kinini cane carimwo abanyeshure bariko barakina amabiye. Abobanyeshure bari bambaye impuzu z'ubururu hamwe n'izera harimwo umunyeshure umwe yari yunamye.

Keza umunyeshure yiga kw'ishure ryisumbuye ryabigenga mu kigobe yaratashe arikaca ku kibuga c'umupira w'amaboko agana ku modoka y'ababyeyi biwe yari hagatse ku ruhande.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye isakajwe amabati yera iriko umusozi, kandi umanuka cane hepfo y'aho hari barabara abantu bacamwo bagiye gutembera.

akayira keza cane gateyemwo ibiti birebire cane kandi bitanga akayaga ha mbavu yako hariho amashure yubatswe neza n'amatafari aturiye ako kayira gatanga abantu bacamwo kugira ngo bikenure mu bintu

ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi ha mbavu yaco hariho inzu inzu zifise amabati yirabura hagati hariho igiti ciza cane c'amashami maremare abanyeshure bashobora guhurirako kandi bagakinirako

mu nyubakwa yubatswe mu buryo bwa kija mbere irimwo amatara menshi imbere yo kw'ishure ryisumbuye rya mutima mweranda hari harimwo abanyeshure benshi imbere hakaba hariho abanyeshure bariko barahiganwa berekana ivyo bazi

ikibuga ciza cane giteyeko utwatsi duke duke mu mpera hagati hariho ibendera ry'uburundi hamwe n'imodoka yirabura yari ihagaze aho hantu kure na kure hariho inzu nyinshi cane

igiti kinini cane gifise amashami maremare kizana agatutu abantu benshi bashobora kwicaramwo bikinga izuba cangwe barondera akayaga kugira ngo baruhuke

Kw'ishure ry'intango ryi Matana iyo abanyeshure biga mu masaha y'umutaga baje ku ishure babanza guca mu nyubako yabigenewe irimwo amameza yagutse hamwe n'amasahani bakamanza bakabafungurira kugira bige neza.

Inzu nziza cane, igeretse kabiri, imbere yayo hariho ikibuga ciza cane, giteyemwo igiti ciza cane c'amashami asa n'urwatsi, hirya y'aho hariho imodoka.

Ikibuga kinini ya cagutse cuzuye mw'umusenyi hamwe n'ivu ,kiri haru hande y'amasomero ,yubatswe ku buhinga, asakajwe amabati, afise n'impome ,zubakishijwe amatafari aturiye.

Ikibuga cagutse kirimwo umusenyi mwinshi. Kiri hagati y'amasomero, agize umuzingi, yubatswe ku buhinga hakoreshejwe amatafari aturiye. Akasakazwa amabati, imiryango isize irangi rigomba gusa n'ubururu.

Inyubakwa yubatswe kuburyo bwa kijambere ifise uruhande ruriko ingazi zubatswe ku buhinga hakoreshejwe isima zifise naho abanyeshure bifadikiza kugirango ntibatembagare.

Ikibanza ciza cane abanyeshure baja kwigiramwo kirimwo imashini nyabwonko nyinshi cane mu gihe bashaka kwiga ibijanye n'ubushakashatsi no kurondera ibigezweho.

Ikibanza c'inyuma c'isomero aho hariyo akayira abantu bacamwo n'abanyeshure bose mu gihe baba batashe harimwo ibiti bifise amashami menshi n'amababi asa n'urwatsi.

Inzu nziza cane y'umutunzi igeretse kabiri, inyuma yayo hariho imodoka yirabura kandi iyo nzu yari mu rupangu ikikujwe n'amashurwe asa n'urwatsi.

Inzu imwe yubatswe neza ifise imiryango, ifise utuzitiro ariko ibiyo bimwe vyavunjaguritse kandi bitagikomeye, ariko yubakishijwe amatafari aturiye.

inyubakwa y'ubatswe ku buhinga gusa ishaje, ifishe ku muryango, ibiyo vyamenetse no ku madirisha, imbere harimwo intebe zimwe zipanze neza, izindi zisambaguye.

Inyubakwa zibiri zagenewe ubuzauwa si ubumwe harimwo ubw' abakobwa hamwe n'ubwo abahungu zubakishijwe amatafari aturiye zisakajwe amabati zifise imiryango ikozwe mu giti.

Ikibuga ciza cyane kirimwo umusenyi mukeyi imbere yaho hariho utuzu duto duto twubakishijwe amatafari kandi twubakishijwe n' umusenyi wirabura ndetse n'uwera.

Iba size isima ha mbavu yaryo hariho irindi barabara riteyemwo utwatsi dutoduto dutoshe hirya haribarabara ry'ikaburimbo hagati muri ryo hari imodoka zibiri zunguruza abantu iyo bagiye kurondera ubuzima.

Inyubakwa nini yagutse irimwo amasomero yo kw'ishure ryigenga ryo mu kigobe yubatswe ku buhinga hakoreshejwe amatafari ahiye hamwe n'isima hejuru hasize irangi rigomba gusa n'umuhondo.

Ikibaho gikozwe mu giti gisize irangi ryirabura candikishijweko ivyandiko n'ingwa y'ibara yera kimanitse ku ruhome rufise ibara risa n'umuhondo.

Ku ishure ry'intango ry'itiriwe Umwami, bafise uruzitiro rukomeye rwuubakishijwe amatafari ahiye, rusa neza kuko rusize irangi ryera.

Imodokari nyinshi cane zihagaze imbere y'ishure n'ibiti vyinshi cane biri mu bwoko bw'ibigazi biri imbere y'iryo shure n'ibicu vyinshi vy'amabara yera ikibuga gifise ubwatsi.

Inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati iri kumusozi uriko ubwatsi butotahaye hamwe n'ibiti birebire haruhande yayo hariho ibendera.

Ishure rinini imbere muri ryo hariyo ikibaho, ikibaho cirabura, cirabura cane, cari canditseko ivyigwa abanyeshure biga na canecane mu cigwa c'imenyeshantara.

Ishure rinini cane risize irangi ryera, kandi ryubakishije amatafari aturiye, kandi risakajwe amabati ameze nk'amategura nukuvuga amabati ya kera cane.

Inzu ndende cane yubakishijwe amatafari aturiye, imbere hari urubaho rwirabura rwanditseko ibintu vyinshi, amajambo menshi n'ingwa yera, n'amatafari menshi cane.

Ikibuga cagutse kiri hagati haruhande y'amasomero yubatswe ku buhinga asakajwe amategura ata madirisha afishe ico kibuga kirimwo ibendera y'igihugu c'uburundi.

Ishure rinini cane ryubase mu bwoko bwa kija mbere rifise amabati meza cane risize isima risize amarangi asa n'ivu n'amamodoka menshi cane ahagaze imbere y'iryo shure.

Ikibuga cagutse c'umupira w'amaboko cubatswe ku buhinga, hasi hasize isima, kiri haruhande y'inyubakwa zagenewe amasomero, zubakishijwe amatafari aturiye, isakajwe amabati.

Ikibanza cagutse kiri ruhande y'ibiti vyinshi kandi birebire bifise amashami menshi harimwo akayira kubakiye gafise impome kanasakajwe isima.

Ikibanza cagutse gose kiri mw'ishamba gitunganije neza kirimwo inyubakwa zisakaje ivyaci hamwe n'utuyira dusize isima n'amadarapo harimwo iririko ibendera ry'u Burundi.

Ishure ryiza cane rifise imiryango myinshi isize amarangi asa niurwatsi ryubakishijwe amatafari aturiye hasi hasize isima isima ryirabura.

Inzu nziza cane yubatswe ku buhinga bwa none imbere yaho hari hateye utwatsi n'ishugwe ryiza cane ahantu bashobora guteramira kandi bakumva akayaga neza.

Abanyeshuri benshi bambaye amashati yera n'amapanaro asa n'ubururu, basohoye intebe zikozwe mu giti bazitereka hanze musi y'ibiti, bariko baritabira inama yateguwe n'umurongozi wabo.

Abanyeshure benshi harimwo abigeme, abagabo bariko barandika ku rubaho, urubaho rusize ibara ryirabura, n'amatafari menshi cane aturiye yubatse iyo nzu.

Inyubakwa zibiri zagenewe ubuzu bwasugumwe bw'abakobwa hamwe n'ubw'abahungu zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati zifise imiryango ikozwe mu giti.

Ibarabara ryagutse irimwo ivu hamwe n'ibinogo ririha ruhande y'amasomero yubatswe ku buhinga asakajwe amabati ageretswe ko incuruz ibiri yubakishijwe amatafari ahiye hamwe n'isima.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi, hagati muri co harimwo ibendera ry'igihugu c'Uburundi; kandi hirya yaco hariyo amashure menshi cane.

Ishure ryiza cane, ryarimwo imeza hamwe n'ikibaho, ikibaho gisize irangi ryirabura, n'intebe imwe atamunyeshire n'umwe yarimwo ngo yicare, bose bari basohotse gufata akaruhuko.

Ikibuga kinini cane kirimwo utubuye dukeyi, hirya yaco hariho imodoka, imbere yaco naho hari akadobo karimwo amazi bakarabiramwo kugirango bikingire ingwara zandukira zivuye kw'isuku rike.

Ikibuga kirekire cane c'umupira w'amaguru, n'abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bariko barakinira mur'ico kibuga. Hejuru, har'ibicu vyinshi cane bifise amabara asa n'ubururu, n'urugo rw'amatafari aturiye.

inzu nziza cane zubakishijwe mabuye ziri mu kigo co ku Mutanga muri Bujumbura imbere yaho hari amabendera y'igihugu cu Burundi ariko arahungabana.

Ishure rinini cane hejuru hariko igisenge c'imbaho hariyo n'itara, ririmwo intebe nyinshi cane zikozwe mumbaho kandi zitonze k'umurongo imwimwe ukwayo.

Ikibuga bakinirako umupira w'amaboko, imbere yaco hariho imodoka, imodoka yera, hirya gato hariho inzu yubatse neza n'amatafari aturiye, kandi iri mubwoko bwa kijambere.

inzu yubatswe neza ku buryo bwa kijambere, yabonekesha amadaraja umuntu agenda araduga bukebuke mu gihe agiye mu yindi nivo igira kabiri mu yindi nzu igira kabiri igeretse.

Ishure ryiza cane rigeretse incuro zitatu, rifise amadirisha meza, ryubakishijwe amatafari meza, ryubatswe mu buhinga bwa none abanyeshure bashobora kwigiramwo.

inyubakwa ifise imbere hagutse, impome zisize irangi ryera, hasi habonerana irimwo ivyuma bifasha kubarira hamwe n'abigeme batatu.

Igisagara ciza cane, kirimwo inzu nziza cane. Hirya yaco hariho ibarabara ry'ikaburimbo imodoka zicamwo kandi zigenda ziranyaruka kubera ata binogo birimwo.

Inyubakwa yagutse cane rwose yubazwe mu buryo bwa kija mbere ifise impome zikomeye zisize amarangi rimwe ryera n'irindi risa n'umuhondo ikaba isakajwe amabati.

Ishure rinini cane ryubatswe ku buryo bwa kija mbere imbere yaho hari ikibuga ryari ryubakishijwe amatafari aturiye imbere yaryo, kandi hariho inzu igeretse kenshi.

Abanyeshure bari mw'ishure bicaye neza bicaye k'umurongo bariko bariga ivyigwa. Umwigisha yar'imbere yabo yambaye ikanzu yirabura ariko arabigisha nabo bariko barakurikira.

Inzu nini cane iriko amadirisha, amadirisha asize irangi ryera mu mbavu yayo hariho igiti, igiti c'amashami maremare asa nugwatsi.

Intebe nyinshi cane zikozwe mu mbaho zitonze ku murongo imbere hariyo ikibaho, ikibaho cirabura canditseko imyimenyerezo abanyeshure bakora.

Ikibuga kinini cane muri co hari hahagaze imodoka y'imiryango itanu, umuryango umwe wuguruye imbere yaho hariho inzu nini cane, amadirisha yayo asa n' urwatsi yari yuguruye.

Abanyeshure benshi cane harimwo umwigeme yambaye impuzu isa n'ubururu n'impuzu yera ari kumwe n'umusore bari mu kibuga hagati ikibuga kirimwo ubwatsi.

Ishuri rinini cane ririko ibiyo vyera, muriryo hariyo imashini nyabwonko, abanyeshure bakoresha mu kwiga ibijanye n'ubumenyi bw'injabukamazi.

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye, harimwo umuryango usize irangi ryera kandi uwo muryango war' ufise imiryango ibiri umuryang' umwe wari wuguruye.

Ishure rinini cane ryubatswe mu buryo bugezweho kandi ryari ryubakishijwe amatafari aturiye abanyeshure babamwo, kandi imbere yaryo hariho n'irindi shure rigeretse incuro zine.

Ikibuga kinini cane bakinirako umupira w'amaguru, imbere yaho hariho inzu nini cane, yo kubamwo abantu benshi.

Inzu nini cane yubatswe mu gisagara badandarizamwo ivyo kurya, imihwi, imbombo, abana bakenera iyo bagiye kw'ishure kandi babiguriramwo.

Ikibuga kinini carimwo amashure n'ibiti vyinshi ibiti vyiza cane ,kandi carimwo utubarabara tugenda turakurikirana twakijambere imodoka zishobora gucamwo, kandi utwo tubarabara tudahera n'ingoga.

Amashure atatu manini cane arabana, hagati yayo hariho ikibuga giteyeko ivyatsi vyiza cane, hagati yaco hariho umunyeshure yariko arasoma mw'ikaye.

ishure rinini rifise umuryango w'ikizungu hamwe n'idirisha ry'ikizungu imbere yaryo hariho intebe bari bibagiye kwinjiza iyo ntebe yicarako abanyeshure bashaka kwiga.

Ikibuga cane c'ibivu kirimwo umusenyi imbere yaco hariho amashure amashure manini cane n'igiti kinini cane gifise amababi y'ubwatsi bateramiramwo bugamye izuba.

Ishure rinini cane rifise imiryango itanu isize irangi risa n'urwatsi imbere yaho hari abanyeshure batatu bambaye impuzu z'ubururu n'izera.

inzu nini cane igeretse gatatu imbere yaho hariho ikibuga kinini cane giteyeko ivyatsi bisa n'urwatsi cane hagati yaho hariho umunyeshure yariko ariruka

Ishure ryiza cane, rifise amabati atukura ,imbere yaryo hariho ikibuga giteyemwo igazo imbere yaco hariho impene yariko irarisha, ubwatsi, ubwatsi busa n'ugwatsi.

Ikibuga kinini giteyeko ibiti vyinshi, ibiti ibisa n'urwatsi, imbere yaco hariho ishure abanyeshure bigiramwo ivyigwa bitandukanye. Kandi bamenyeramwo mu gihe bize neza.

Inzu nini cane igeretse gatatu ifise imiryango ine isize iranga igera hamwe n'amadirisha ane asize irangi igera nyene, kandi yubakishijwe amatafari aturiye.

Igikoni kinini cane murico hariyo amasafuriya manini cane bakoresha mugucumbiramwo inrya z'abanyeshure biga bararayo.

Ishure rinini cane, ririko amabati asa n' ugwatsi, hariko abantu bariko baraduga, binjira rifise imiryango itatu ca nine.

Ikibanza gisa neza, cagutse kandi gitunganije neza, co kw'ishure ryisumbuye rya Mutima mweranda, aho abanyeshure baja kwicara mu karuhuko, bagafata akayaga.

Umunyeshure wo kw'ishure rya kaminuza ry'ingozi yiga mu gisata c'imyuga, ariko aratunganya ingendeshwa z'amazi mu nyubakwa yubakishijwe ibiti hasi no ku mpome.

abanyeshure benshi bari bambaye amataburiya asa nubururu bari bicaye ku ntebe umwumwe afise imashini nyabwonko kandi bariko barakurikira umwigisha ivy'ababwira

umunyeshure umwe yari yicaye mu nzu ariko araraba igicapo yongera cigana mu mashini nyabwonko agisiga amabara kugirango kibe nk'uko yakibonye

Mugisata c'imyuga kuri kaminuza y'ingozi bafise inyubakwa zitunganije neza gose imbere harimwo ibikoresho bikwiye abanyeshure bakoresha mugihe ariko bariga umwuga wo gusudira.

Ku bitaro vyitiriwe umwami karede ,abanyeshure biga mu gisata c'ubuvuzi ,baba bariko barimenyereza, gutera inshinge neza abagwayi.

abantu batatu bambaye impuzu zera n'inkofero zera imbere yabo hariho amasahani yera yarimwo ifungugwa ifungugwa zitetse neza ku buryo bubereye ijisho

Inyubakwa ifise imbere hagutse gose harimwo amameza menshi hamwe n'inyabwonko nyinshi zifise ibara ryera, abantu baza kuzikorerako bagira ubushakashatsi.

Inzu nziza cane yubatswe kijambere, isize amarangi y'umuhondo, ifise amadirisha n'imiryango asize irangi ryera, hariho umuntu umwe yegamiye, hasi naho hasize isima.

Inyubakwa irimwo abanyeshure umwumwe wese yicaye kuntebe yiwe imbere afise akameza hariho umwigisha ari imbere ariko arabasigurira ivyigwa kugira babitahure neza.

Ku mvo yuko bashaka gufata amasanamu asa neza cane, kw'isamirizi y'u Burundi baraguze ibikoresho bishasha bigizwe n'ivyuma bifasha gufata amasanamu bikozwe ku buhinga bigezweho.

Umunyeshuri yiga mu gisata c'imyuka yambaye itaburiya igomba gusa n'ubururu hamwe n'inkofero imukingira umutwe kugira ntubabare, ariko arapima ko ibikoresho vyiwe bikora neza.

Abantu benshi cane bicaye ku ntebe zikozwe mu biti vy'imbaho bariko barumviriza inama imbere hari umuntu umwe yariko arabigisha nabo bateze amatwi barumviriza ivyo ariko aravuga.

Abanyeshure benshi cane bari bicaye mw'ishure bariko barakurikirana ivyigwa kumboneshakure kandi umwigisha yari imbere ariko arabasigurira ibijanye n'ivyo vyigwa nabo bariko barumviriza.

Inyubakwa ifise imbere hagutse, irimwo amameza n'intebe, yubatswe ku buhinga hakoreshejwe imbaho zikomeye hamwe n'ivyuma, harimwo abanyeshure benshi, bagize umuzingi bariko bariga.

Inyubakwa ifise imbere hatunganije neza, harimwo intebe nyinshi aho umunyeshuri wese aba afise intebe rwiwe hamwe n'imeza rwiwe; hariho abigeme babiri bafise imishatsi miremire myiza kandi yirabura.

Abanyeshuri bane babigeme bariko baragira ubushakashatsi, bariko barakurikiranwa n'umwigisha wabo w'umugabo, umwe afise ikaramu hamwe n'urupapuro ariko arandika ibiriko birahabera.

Abantu benshi bari bicaye k'uburyo bw'umuzingi bariko barumviriza kandi bamwe bose baraba umuntu yariko arabigisha kandi bose bariko baratwenga abandi banumye kugirango bumvirize.

Abanyeshure ba bigeme bariko bariga umwuga wo kubarira, bamwe bafata ibitambaro babikata, abandi babiteranya bakoresheje ivyuma bibarira.

Umunyeshure w'umwigeme mwiza w'inyambo arehutse yambaye impuzu nziza zifise amabara atukura afise imishatsi mire mire akaba yirabura.

Abantu babiri bambaye udupira dusa n'ubururu ,n'amapantaro asa n'umugina bariko barubaka utuzu mu dukarato, utuzu twiza ,kumez' iwabo hariko utubuni tw'amazi bafata bivune inyota.

Inyubakwa nziza yagenewe isomero irimwo imbere amameza meza hamwe n'intebe zisize irangi ryirabura harimwo abanyeshure benshi bariko bariga. Umwe ariko arabaza ikibazo.

Abantu benshi bari bicaye muri sare, imbere yabo hariho abantu babiri bari ku meza, ku meza iwabo hariko utubuni tubiri tw'amazi banywa mu gihe banyotewe kugirango bikingire inyota.

Umuntu umwe yariko araraba imboneshakure yambaye umupira wirabura kandi yegamiye ku meza, imeza isa n'urwatsi kandi kuriyo hariho n'ibitabo n'imashini nyabwonko.

Imisore hamwe n'abigeme benshi bafise imyaka itandukanye harimwo abakiri bato n'abakuze bari bari mu nyubakwa irimwo intebe nyinshi bicaye bariko barakurikirana icigwa.

Abanyeshure bicaye mw'ishure, bariko bariga, umwe wese yicaye ku ntebe yiwe, bariko bariga hariyo n'imboneshakure kandi bose bariko barakurikira.

Abantu benshi cane bambaye impuzu zera bambaye inkofero zera imbere bafise udutaburiya duto duto bashiramwo amafaranga imbere yabo bari bafise imfungurwa sitetsenee meza, kandi abo bose bari bajejwe kwiga ivyo guteka.

Umuntu umwe yariko araseka yambaye itaburiya yera afise kw'isahani icupa ririmwo inzoga ariko iyo nzoga iva mubihugu vyo hanze.

Abanyeshure benshi cane bose bari bicaye umwe wese afise imashini ifasha mu kubarira impuzu kandi bariko barabarira impuzu abantu bambara.

Abantu benshi cane bari bicaye mu ntebe, imwe imwe iriko abantu batanu. Bariko barumviriza umuntu yariko arabasigurira abaha ibintu ngenderwako mu buzima nabo bakavyumviriza.

Abanyeshure benshi cane bicaye mu kibanza, bariko bariga umwe wese ariko araraba ivyiwe hejuru hariho igikoresho gifasha mu kuzana ubushuhe cangwe ugukanya mu gihe bikenewe.

Abanyeshure b'abahungu biga mu gisata c' imyuga ibijanye no kwubaka, bariko barubaka uruzitiro bakoresheje amatafari ahiye hamwe n'ivyondo bariko barakosorwa n'umwigisha wabo.

Inyubakwa yagenewe igikoni, aho hakoraniye abatetsi benshi b'abanyeshure bariko bariga guteka imfungurwa ziryoshe. Bamwe bariko barakata ibitunguru abandi bariko baragira amagi.

Icumba c' ishur' abanyeshuri biga mu gisata c'imyuga cane can' uwo gusudira baritanga cane, mu gihe baba bariko barimenyereza bakaj' ukwabo nka babiri canke batatu bagatangura gusubiram' ivyo bize, kugira barabe ko babishobora, baba bambay' imyambaro y' akazi n' inkofero zikingir' umutwe, inyuma n' impande zabo har' ibindi bikoresho bitandukanye vy' ivyuma.

Umunyeshure yiga umugawo wo gusudira, ariko arakoresha icuma gifasha gukata ivyuma kugira ngo agire amaguru y'imeza agira akore.

Abanyeshure benshi bambaye amataburiya. Biga umwuga wo guteka bakanambara n'ibitambaro bitukura, bibakinga kugira ngo ntibicafuze, bakanambara ku mutwe inkofero kugirango ntibate imishatsi y'abo mu mgungukwa.

Umunyeshure mwiza w'umwigeme w'umutoni, afise imishatsi miremire, yambaye ikanzu ry'ibara ritukura ariko arabaza ikibazo kuvyo atatahuye mw'isomero.

Inyubakwa ifise imbere hagutse itunganije neza, harimwo intebe zirabura zikoreshejwe ivyuma ziriko n'imido hamwe n'amameza akozwe mu biti.

Abanyeshuri biga mu gisata c'imyuga mu gihe baba bariko barimenyereza canecane abiga ivyo kwubaka baba bafise umwigisha aza arabakurikirana kukira arabe ko ivyo bariko barakora bimeze neza.

Abaganga bambaye umwambaro w'akazi w'impuzu zera bambaye n'ubupfukamunwa bashise imiti mu minwe bariko baravura umurwayi aryamye ku gitanda yifutse ishubuka ishubka ifise amabara asa n'umuhondo.

Abanyeshuri benshi cane harimwo abigeme n'abahungu. Bariko bariga bakoresheje imboneshakure iri imbere yabo, n'umwigisha wabo ari imbere ariko arabigisha abereka ivyo bategerezwa kwiga.

Abanyeshuri benshi bicaye ku ntebe, bafise imbere yawo ivyuma bitandukanye vy'imodoka biteretse ku meza, biga mu gisata c'imyuka kuri kaminuza y'Uburundi cane cane ibijanye no gukora ingendeshwa.

Abanyeshure biga mu gisata kijanye n'ivyo gukora imiduga, bariko barasuzuma umuduga bari babazaniye, bariko bararaba ingorane woba ufise kugira bawutunganye.

Abanyeshuri batatu biga mu gisata c'imyuka, harimwo babiri b'imisore hamwe n'umwe w'umwigeme bariko baratunganya icuma kibafasha gutumatumanaho amakuru aho bamwe bariko baracomeka intsinga uwundi nawe afise inyabwonko ariko arasuzuma.

Umuntu yari yambaye ishati ryera yariko akoresha icuma gifasha mu gusorongora amajwi kugira ngo amajwi asohoke ameze neza kandi hirya yiwe hariho akabati n'ibitabu ku meza.

Inyubakwa itunganije neza ifise imbere hagutse harimwo intebe nyinshi aho umunyeshure wese yicara ku ntebe rwiwe, afise n'imeza rwiwe harimwo abanyeshuri b'abigeme babiri bafise imishatsi nyinshi miremire yirabura.

Abanyeshure b'abahungu biga mu gisata c'imyuka ibijanye no gukora ingendeshwa, bari buguruye imbere y'imodoka kugira basuzume, barabe ko atangorane imodoka yoba ifise hama bayitunganye.

Inyubakwa yubatswe ku buhinga, ifise impome zisize irangi rigomba gusa n'umuhondo. Imbere harimwo abantu benshi, umwe umwe wese yicaye ku ntebe y'iwe, bafise amakaye hamwe n'ikaramu bariko bariga.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bwa kijambere. Ifise imbere hagutse harimwo intebe hamwe n'ama meza akozwe ku buhinga. Harimwo abanyeshure bariko bariga bamwe basigurira abandi.

Ishirahamwe rijejwe iterambere mu burundi rikorera mu nyubakwa nziza ifise impome zisize irangi ryera kandi ribonerana imbere hakaba harimwo amatara menshi amurika aboneshereza abariyo.

Umusore w'umukangara ari mu gisata c'imyuga, ariko arimenyereza gukoresha igikoresho gikata ivyuma yiga ingene ashobora gukora imeza zikomeye.

mu kigo ca kaminuza y'uburundi kimwe mu biyigize aho bita kumutanga hariko harubakwa inyubakwa nshasha z'abanyeshuri bazosigara bigiramwo hariho abafundi bariko baracanga isima.

Isomero rifise imbere hatunganije neza. Aho umunyeshuri wese aba afise intebe yiwe hamwe n'imeza hari, imirongo y'intebe ingana n'itanu ifise n'amadirisha ariko ibiyo kugira atange umuco ukwiye

Inyubakwa irimwo abakenyezi bambaye amataburiya yera, bariko bariga umwuga wo kubarira ,bamwe bafise imikasi bariko barakata ibitambara, abandi nabo bariko barabiteranya.

Abanyeshurre biga muri kaminuza y'Uburundi ,mu gisata c'imyuga ariko barakora igikobwa umwigisha wabo yari yabasigiye, bagize imigwi y'abanyeshure batanu batanu ku nyabwonko imwe.

Abantu batatu bambaye impuzu z'isarubete zisa n'urwatsi, babiri muri bo bambaye inkofero, bariko barandika mu gitabo mu bitabu vyera cane.

Igikoresho cagenewe kubikwamwo ivyuma abapfundi bakora imiduga bakoresha ni igikoresho kiba gitunganije neza gifise ibibanza ku buryo icuma cose kiba gifise aho gikwirwa.

Abanyeshure batatu harimwo imisore ibiri hamwe n'umwigeme umwe bari ko bariga ibijanye n'umwuga wo guteka bamwe bakata ibitunguru abandi bakata imboga.

Umunyeshuri w'umwigeme afise imishatsi miremire yirabura yambaye agahuzu gapfukura ku bitugu ari mw'isomero afise ikaramu n'urupapuro, ariko arakurikirana ivyirwa.

Abanyeshure batatu harimwo umusore umwe hamwe n'abigemeye babiri beza cane bafise imishatsi miremire bariko baratunganya ingendeshwa z'amazi bazikata.

Abanyishuri batatu b'abasore biga ibijanye n'imyuga canecane ivyo umuyaga nkuba bariko barerekana ubuhinga bakoze bwo guhingura umuyaga nkuba w'imishwarara y'izuba.

Abanyeshuri biga mu gisata c'ubuvuzi mu makaminuza atandukanye y'i Bujumbura, bari bakoraniye mu nyubakwa ifise imbere hagutse bariko baraganira, bavugana ku kungene itunganywa ry'umunsi mukuru wabo rimeze.

Amashure menshi cane, hagati yayo hateye utwatsi twiza cane, n'amashurwe, harimwo n'ibendera ry'igihugu ryariko rirahungabana.

Abanyeshure babiri biga mu gisata c'imyuga bambaye amataburiya hamwe n'ibikoresho bibakingira kugira ntibabare amaso mu gihe bariko barakata canke bakoresha ivyuma bitandukanye vyo gusudira.

Umunyeshuri yiga mu gisata c'ukwubaka muri kaminuza y'imyuga mu kirundo. Ariko ariga kwubaka uruhome akoresheje amatafari ahiye hamwe n'isima.

Abanyeshure benshi babigeme biga umwuga wo kubarira bari mu nyubakwa yagutse umwumwe wese afise icuma ciwe co kubarira hamwe n'imetero bariko barabarira.

Abanyeshure babigeme benshi biga umwuga wo kubarira bafise ibitambara bariko barabikata abandi bariko barabiteranya bakoresheje icuma kibarira.

Abanyeshure batatu bambaye impuzu zisa kandi z'ubururu. Bariko bariga umwuga wo gushona impuzu mu gihe zatabutse kugira ngo abantu bazambare zimeze neza.

Abanyeshure bari bicaye mw' ishure umwumwe ku ntebe y'iwe bariko bararaba kumbonesha kure umwigisha ariko arabereka ivyigwa nabo bariko barumviriza.

Inyubakwa ifise imbere hagutse harimwo abanyeshure biga mu gisata c'imyuga bafise urubaho rurerure rubafasha gupima icuma imbere y'uko bagikata bagikoresha imeza.

Abanyeshure benshi cane, bari bicaye ku ntebe begamira, intebe zitukura zikozwe mu mamatera bambaye udupira twera kandi bambaye mw'izosi ikintu kibaranga bose bari mu mugwi umwe.

inyubakwa ifise imbere hagutse harimwo ikibanza kinini cicaramwo abarorerezi mu gihe bariko bararorera abanyeshure bariko barakina urukino rwo kubazanya ibibazo uwutoye ibibazo vyinshi akaba ari we atsinze

Abanyeshure bariko bakora igikobwa umuigisha wabo yabasigiye ku nyabwonko bagize imigwi y'abantu batanu batanu ku nyabwonko imwimwe hariho bamwe bahagaze babuze aho bicara.

Abanyeshure biga mu gisata c'imyuga harimwo imisore hamwe n'inkumi bariko barimenyereza gukoresha igikoresho gishasha bari babazaniye, kizobafasha kunyarutsa akazi kabo.

Abanyeshure bane b'abigeme biga kuri kaminuza y'Uburundi mu gisata c'ubuvuzi, bariko barerekana igikorwa bakoze, umwigisha wabo yari yabasigiye, abahagaze iruhande agira abakosore.

Ikibanza kinini cagutse, cubakishijwe isima. Gitunganije neza, gifise n'inkingi z'ivyuma zifata ihema rikingira izuba kugira ngo ntiriturire ibitegwa.

Abanyeshure babiri bari bambaye udupira dusa n'ubururu n'amapantaro asa n'umugina, bariko barubaka utuzu duto duto mu bikarato, kandi ku meza hariho akabuni karimwo amazi bihereza.

Inyubakwa irimwo abantu benshi, b'ibitsina bitandukanye, abakobwa hamwe n'abahungu, kandi b'imyaka itandukanye, bari bitabiriye inama ihuza abanyeshuri biga mu makaminuza.

Ishure rinini cane ririmwo intebe n'abanyeshure bari bicaye bariko bariga. Imbere yabo hariho umuntu umwe yariko arabigisha kumboneshakure kandi bari bicaye k'umurongo bicaye neza kandi batekereje.

Abapfundi bakora umwuga wokubaka, bamwe bariko baracanga ishima hamwe n'amabuye abandi bafise utudobo bariko barayishomba bayitwara aho bariko barubakira.

Abanyeshure biga mu gisata c'imyuga bari mu nyubakwa ifise imbere hagutse, hatunganije neza, ifise impome zisize irangi rigomba gusa n'umuhondo; hejuru hasize iryera, hariho n'amatara abonerana.

Abanyeshure benshi cane bariko bariga gushona bambaye impuzu z'akazi zisa n'ubururu n'imashine bariko bakoresha zishona ziri imbere yabo.

Inyubakwa yagutse cane irimwo amameza yubazwe mu buryo bwa kija mbere ateretswe ko inyabwonko nyinshi zera rwose harimwo n'abantu benshi bazicaye imbere bariko barazikoresha.

inyubako nziza cane ifise ibicapo bimanitse ku mpome, uruhome rusize irangi rigomba gusa n'umuhondo, harimwo n'ububati bukozwe mu vyuma buteretseko ibitabo vyinshi.

Abanyeshure biga mu gisata c'imyuga bariko barasuzuma ibikoresho bakoresha ko bikomeye kandi bimeze neza bariko baranabikorera n'amasuku kugira ngo ntibigwe ingese.

Ikibanza cagutse gitunganije ku buhinga cubakishijwe hakoreshejwe isima; hamwe n'ivyuma bifashe ihema rihafuka gikorerwamwo uburimyi bwa kijambere bw'ibiterwa.

Inyubakwa itunganije neza imbere harimwo intebe hamwe n'amameza aho abantu batatu bashobora kwicara ku meza imwe harimwo abanyeshure benshi bariko bariga.

inyubakwa yubatswe ku buhinga mu buryo bwa kijambere ifise impome zikomeye zisize irangi rigomba gusa n'umuhondo imbere hagutse cane harimwo ububati bw'ivyuma bakoreramwo umwuga wo guteka

Abanyishure biga mu gishata c'imyoga imbere yuko bagira imyimenyerezo baramanza bagasuzuma bakaraba ko ibikoresho bagira bakoreshe bikomeye, kandi bimeze neza hama bagaheza bagatangura.

Inyubakwa yubatse ku buhinga ifise imbere hagutse harimwo intebe nyinshi zicaye ko abantu benshi bo mu myaka itandukanye hariho abakiri bato n'abakuze, imbere hariho umuzungu ariko arabigisha.

Abakobwa benshi cane bariko bariga harimwo abakobwa bambaye impuzu zibitenge n'abahungu benshi bambaye amashati bicaye ku ntebe nziza cane zikozwe mu biti.

Abantu babiri bambaye impuzu zera, bariko barapompa imyumbati, kugira ngo ntijeko udukoko, udukoko dushobora kwica abantu, kugira ngo kandi ikure neza.

Inzu nini cane harimwo abantu bari bicaye bariko barumviriza. Harimwo umwe yari ahagurutse ariko aravuga cane kandi bari bambaye udufukamunwa k'umunwa nyene.

Abanyeshure benshi cane, bari bicaye mw'ishure bambaye impuzu zitandukanye, zera, zirabura, n'izitukura bariko bariga imyimenyerezo ku mashini nyabwonko.

Abantu benshi bari mu kizu kinini cane, bari bambaye imyambaro yera n'inkofero zera, bari mugikoni bariko barateka imfungurwa abantu barya mu gihe bashonje.

Abanyeshure batanu bari bicaye mu kigo c'imyimenyerezo bariko biga ibijanye no kuvura bafata ishinge batera abana mu kubacandaga mu gihe bagwaye.

Umuntu yambaye impuzu zera yambaye n'inkofero yera. Imbere y'iwe hariho utwatsi butwatsi batera utwatsi tw'ingemwe bashaka gutera mu nkikuro z'ishure imbere yaho bafungura.